Lakwor bonog koyo oruko cati labade cek oketo carana lakwor bonog i wi meca kun tye ka kwoyo bongo.

Lalim ping ma oruko bongo mata matye iyea omako rec acel icinge kun tye ka bao rec mukene kigoli ki idyer nam.

Latin awobi ma oruko pale macek ki cati macol omako odo icinge tye ocung kede i nget pi.

Mego ma oboyo wiye tye ka doo kikweri macek i poto.